Mon magi guruku ruk me tekwaro gin kono gutweyo tiko i wigi tiko magi tye rangi mapadipadi gin bene gutweyo tiko ingutgi dako acel obyelo latin ingeye

Ot tye i dyer lum ot man tye ot bati makirwado kome ki daba inget ot man kono tye poto labolo inget ot man bene tye yat mabor.

Lee man kilwongo ni bim bim kono cal ki lee mapol macalo ongera ki ayom bim kono rangi kome tye macol bim bene camo nyig yen kit ma dano camo macalo labolo muyeme ki mukene mapol ata

Ot lum tye i gang man ot lum man tye ma ki jwayo kome mabwot ki cementi i dyekal man yat mo tye iye pot yat man tye alum alum idikal man bene lum otwi iye

Piny tye ka ruu ceng tye ka kato woko bene yeya aryo gitye ka ngolo nam yaya magi kono gin ducu gitye ki bandera nama man ben e tye madit adada.

Mon aryo gitye ka wot acel oruko bongo matye alum alum en bene omako kikapo i cinge dako acel oyeyo yen i wiye en kono omako cing latin nyako bene.

Daktar tye ka tucu bad ngat man en kono tye ka tic ki lubira lubira man kono wiye tye mabit adada daktar man bene oruku gulap icinge gulap man tye rangi ma apii apii gulap kono konyo daktari me gwokkogi ki i kom two

Dano tye katuku rugby, rugby obedo tuku ma kingweco ki odilo kun jo mukene ringo kamayo odilo tuku man mit dok mit ento race tye ni kelo awano mapol

Man tye yat labolo labolo pote tye alumalum labolo tye kwaine mapol dok miyo itwa cam iyo mapol mukene cek ki iwi yat loko rangine dugo ma yelo enoni kibango abanga labolo kwon bene tye ma kitongo ka kiyubo doko kwon.

Atye ka neno bim bim obedo lee ma kwo i lum en kono cal ki ayom ki ongera, bim rangi kome tye macol bim bene camo nyig yen kit ma dano camo macalo labolo ki muyembe.

Lee man ma tye ka ngolo yo-ni kilwongo ni rii rii obedo lee tim ma ngutte bor ngutte man mabor konyo en me camo pot yen ma tye lamal rii kono rangi kume tye obajobajo laco mo kono tye ka ngwec ki pikipiki kun en tye ka ito cere

Dano tye ka cat icuk man cuk man kono tye ki kwai jami mapol jami magi aye nyanya nyanya man tye makwar mukene dokki labolo labolo man tye ma yelo.

Nyigkic mapol gugure i bong man bong aye obedo ka ma nyig kic gikwo iye nyig kic giyubo moo kic moo kic lim dok lim adada nyig kic bene kayo dano ka en oakyo dano kakare kwot woko.

Lee man kilwongo ni atudu nam en maro kwo i nam en kono rangi kume tye ma tar col lee man dogge tye mabor tyene bene tye muyare me konyo en weko en kwang i nam

Atye ka neno moo kic moo kic lim dok mit adada nyig kic aya yubu moo kic nyig kic kono gityo ki kwi ma giwanyo ki i kom atura me yubu moo kic

Jo man gitye ka myel, wer ki yomcwiny madit adada gin kono guruko bongo matar jo man kono tye co wa ki mon lutino co aryo gunyongo anyonga anyim mon bene gitye ka ilo cinggi malo.

Magi obedo nyig kic nnyig kic kayo dano malit adada nyig kic bene yubu itwa moo kic moo kic lim dok mit adada gin kono gikwanyo kwi ki i atura ka gitiyo kede me yubu moo kic

Dano tye icuk cuk aye obedo ka ma kicato iye kwai jami mapol cuk man kitye ka cato iye naci naci ki watermellon bene dako mo ocung inget jami magi en kono tye ka wilo jami magi en bene oruko gulab icinge.

Dako ma tye i ot lega pol pa dano gin gubedo abeda i kom lamak cal ocung acunga en tye ka mako cal latel lega obedo i kom bene inget latel lega tye dako ma oboyo wiye aboya en bene obedo i kom.

Dano tye ka myelo myel tekwaro gin bene guruku ruku tekwaro guruku kono i wigi jagi bene tye itengi gin tye ka myel ki yomcwiny madit adada

Laco man ocung idog nam en kono oruko pulani matar ki pyer bongo macol en tye ka ruko jamine me cito ka ruko rec inget en tye iye yeya yeya man kono bwo lamak rec tye iye.

Piny dong oyutu i di boma man boma man dit dok leng bene ki ryeyo mutoka irek mac bene tye i di boma man odi mabeco bene tye i di boma man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

Awobi man obedo i wi kom kun tye ka tic ki cuma pa muno en kono oruko bongo matar cuma pa muno konyowa me kubbe medo ngec ki bene me galo wang kom en obedo iyeni tye rangi ma obedo apiiapii.

Dano adek tye i ot yat man co aryo ki dako acel dako man tye latwo jo me ot yat man gitye ka tic i tyen dako man pien en tye ki peko.

Jubi angwen tye ka mato pii jubi obedo lee tim ma kwo i til pii pire tek i kwo pa leyi pii konyogi weko komgi bedo yot.

Lutinu ma gua i kulu gin ducu guyeyo deppe i wigi lutinu man kono gitye ka wot iteng gudu gin ducu tyengi tye nono gudu man kono abwa dwong i iye pien tye maram

Opego tye ka mito kato ki i ot mere en kono tye ka temo royo ume woko opeko obedo lee ma kigwoko gang en kono miyo itwa cam mamit.

Laco man obedo idog nam en kono obedo inget bye en tye ka yupu lamak rec en oruko olangi matar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

Ayom tye ka wot iteng lum en kono rangi kome tye macol en obedo lee macal ki ongera cal ki bim bene camo labolo bene en tye ka wot i yo mutal yo man tye inget lum abwa bene omako lum man dong bene

Dako man oyeyo becen iwiye en kono oboyo wiye ki tambara oruko bongo makwar becen man kono tye rangi ma apii apii i becen man tye iye jami ma kitiyo kwedgi i jokon macalo kikopo ki cuwan.

Lutino anyira angwen ma gua ki i kulu gin ducu guyeyo debe i wigi debe magi gitye rangi ma yelo gin ducu kono tyengi tye nono latin anyaka ma odong cenni oruko teteyi ma lacere lutino aryo mukene pud gitye ka bino abina.

Ongera tye ijang yat en kono kome tye macol en maro kwo iwi yat ongera camo cam mada ne camone bene

Co aryo gitye ka mako cal gin kono gitye ka tic ki kamera me mako cal gin bene gunyongo anyonga dong gin gitimo man wek cal okati maleng dok munya

Laco man obedo iwi pikipiki en kono oruko kopia ma alumalum bongone kono tye matar pikipikine man tye rangi macol inge laco man dano tye ka wango nyonyo jo man kono guroko maraya iwanggi woko maraya man tye me gwoko wanggi i kom mac ma meny.

Lee tim man kilwongoni rii rii magi kono gitye gin adek rii obedo lee tim ma ngutre bor adada ngute man mabor ni konyo en me camo pot yadi ma tye lamal.

Man kono tye poto anyogi, anyogi man kono odongo mabeco adada pot anyogi man kono tye rangi ma alum alum anyogi miyo itwa cam i yo mapol maclo moko. Anyogi bene ka kibulu bene ki mwodo amwoda.

Lunen piny aryo gitye ka wot idi bunga acel tye dako acel tye laco gin ducu gitye muni gin ducu guruko otok iwigigin ducu bene gubyelo kibego ingegi neno piny obedo gin mamit dok mwonya.

Lee man kilwongo ni bim bim obedo lee makwo i lum en kono cal ki ongera ki ayom bim rangi kome tye macol en maro kwo idi bunga en camo nyig yen macalo labolo, muyeme ki mukene mapol ata.

Latin anyaka man tye ka cato nyanya en kono oilo nyanya ni malo en bene omako cente icinge oketo oderone piny bene.

I cal man tye jo adek ma gitye ka ngweyo odilo jo aryo guruku cokci ma oreny ki pyer bongo macol ngat acel oruku kor bongo matar ki cokci matar bene odilo man kon tye rangi matar

Nig kic tye ka kwnyo kwir ki i kom ature, ature man tye rangi ma apiiapii nyig kic kono tiyo ki kwir man me yubo mo kic moo kic lim dok mit adada.

Nyig ki magi gitye ingom bong aye obedo kama nyig kic gikwo i iye nyig kic kono kayo dano malit dok kakare bene kwot woko nyig kic bene yubo mo kic moo kic lim dok mit adada

Yeya madit tye i dye nam man yeya man kono tye ki bandera me Uganda badera man tye rangi makwar mayelo kima col yeya man kono tingo dano mapol

Dano tye ka tuku odilo dano magi gitye mon gin tye ka tuku odilo ki bongo odilo bono tuku man tye matar ki alum alum

Lutino awobe abiro gitye idi bar man dye bar man kono tye rangi ma alumalum lutino awobe magi ducu guruko bongo tuko bongo tuko magi tye rangi makwar lapwony tukogi bene ocung idyere lapwony man oruko bongo macol.

Bim angwen gitye i di lum man bim adek tye madongo acel tye matidi bim obedo lee macamo kwai cam mapol macalo labolo anyogi ki mukene mapol ata gin kono rangi komgi tye macol

Eni kono tye latin awobi, awobi eni kono tye ma oruko long ma bule en kono tye ma oruko gin blue i cinge en kono tye ka dongo taya. Taya eni kono tye ma kitweyo malo, awobi eni kono tye ka pwonye.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

Man obedo ot lega, ot lege aye kama luye gigure kanyuto yergi i ngea ot lega man tye madit dok bor adada ot lega man bene rangi nge tye makwar.

Lutino adek gitye i tuk ot man gin kono gitye ka par mapol, par man kono jami matwero kelone madwong i kin gi aye can kec two too ki mukene mapol ata.

lee man kilwongo ni ongera ongera man tye ijang yat ongera obedo lee macal ki anyom en kono rangi kome tye matar ki oburu en kono maro kwo ka ma yadi pol iye

Cing dano omako rec rec kwo i pii dok bedo i pii gin gidek kama lyet dok ceng tek iye.